Kyimuli kyili muranji iye gumukyungwa ,ne edani wene eyo nasile katu kaliyo kawanga agati e'kyimuli wene, ne kubega luliko bitu bima kyitu bimali ,ikyi'kumanya be kyitu kyina

Inyanza ingali naabi, kutulo kwene kuliko libaale kwibaale kwene ikwo kuliko umuseza imileko asililile lubega lwe daani iyo.